Ukufunda kuqakathekile elizweni. Abantu bafunda ukuba ngabatshayeli bezindizamtshina kumbe ukuba ngodokotela. Odokotela baqakathekele ukuthi bona basikhangela isimo sethu njalo besilapha nxa sigula ezibhedlela.

Imikhuhlane esibamba abantu isiminengi kakhulu kulezinsuku. Eyinye ithelelwana ngokukhuluma lonke kumbe ngokuthintana. Abantu sokumele bafundiswe ukuthi baziphathe kuhle ukuze imikhuhlane leyi ingathelelwana.

Imikhuhlane eminenginengi idlalela lapho okulengcekeza khona thina njengabantu kumele sifunde ukuhlanzeka umuntu kumele ageze izandla uma evela endlini yokuzinceda njalo kumele ageze izandla ungakadli lokhu kuyenza ukuthi imikhuhlane ingadlaleli phansi kwakho

Sibonga ihulumende ngokunika abantu imithi yabantwana bengabhadali. Imithi leyi itholakala yonke ndawo njalo itholakala kunoma yisiphi isibhedlela. Isenzo lesi siyehlise ukufa kwabantwana besesebancane.

Sibonge uhulumende wethu elizweni ngokuvuma ukuthi abantu balatshwe mahala lokhu kwenza ukuthi abantu bephile imnyaka engezelelweyo ngokuthola umuthi ofaneleyo nxa begula

imfundo yezimpilo isiza abantu ukuthi bazi indlela zokuzivikela njalo baphile impilo engcono masifunde njalo sibe lolwazi lwempilo ukuze sakhe ilizwe eliqinileyo

Imfundo yezempilo iqakatheke kakhulu ngoba inika abantu ulwazi lokuzinakekela lempilo zabo . Imfundo yezempilo iletha inguquko emphakathini, njalo iyenza ukuthi abantu baphile beqinile.

Imfundo yempilo isincediswe yibucwephetshe banamhla. Kuqakathekile ukuthi sisebenzise ubucwephetshe ngendlela efaneleneyo. Yikho ukuze siqinise imphilo yethu sonke emphakathini.

Izibhedlela eziselizweni lethu ziqakathekile emphakathini ngoba zisiza abantu abagulayo nsuku zonke. Kuqakathekile ukuthi sizihloniphe izibhedlela njalo siziphathe kahle ukuze siphile kuhle sonke.

Izibhedlela lezikhungo zempilo zidlala indima enkulu ekunakekeleni impilo yomphakathi. Ngosizo lwezibhedlela lezikhungo zempilo singaphila impilo ende njalo engcono sonke emphakathini.

Abantwana abanengi bayafa ngenxa yokungatholi imithi efaneleyo, lokhu kubangela ngokuhambisa umntwana esontweni elingavumezi isibhedlela kodwa thina sithi abantwana kumele behanjiswe esibhedlela ukuze bethole imithi efaneleyo.

Kudala abantwana babelatshwa besetshenziselwa imithi yesintu. Njalo imithi yesintu yayingasebenzi ebantwaneni okufaneleyo. kodwa sokutshiyene lakathesi ukuthi umntwana uhanjiswa esibhedlela ukuthi ayelatshwa ngodokotela abafundayo.

Abantwana abanengi bahlaselwa yimikhuhlane eminengi besesebancani. Kulezinsuku sekulezibhedlela ezikhangela ngesimo sabantwana kuphela. Abantwana bahlezi behlanzekile ngenxa yezibhedlela lezi.

Ubucwepheshi obabuyayo sobusize abodokotela lababongikazi ukuthi bengasebenzi kakhulu njalo abantu sebeyelatshwa okufaneleyo ukuthi impilo zethu zibe lula ukuze siphile ngcono.

Izinsizo zekwelapheni ziqakathekile kakhulu esibhedlela ngoba zisiza odokotela labomongikazi ukuze balaphe abagulayo ngendlela efaneleyo. Ngazo lezi zinsiza abantu baphila impilo elula.

Ukufunda ukuqakathekile kulezinsuku, ubucwephetshe sobuncede odokotela abanengi. Sokusetshenziswa ubucwephetshe uma befuna ukukhangela ukuthi umuntu ugulani kumbe ukukhangela ukuthi umuntu olemkhuhlane bani.

Ukwelatshwa kwesimanjemanje sekutshiyene lokulatshwa kwakudala odokotela labomongikazi sebesenzisa ulwazi lobucwepheshe ukwenza imithi esebenza masinyane njalo iphephile.

Imithi yesimanje manje isilethe impumelelo enkulu ekwelapheni abantu. Imithi yesimanje manje isiyenze ukuthi abantu abaphile impilo engcono njalo baphile impilo ende kodwa kumele ukuthi imithi leyi isetshenziswe okufaneleyo.

Umuthi woku khwehlela usiza kakhulu nxa umuntu ephethwe yisifuba, kuqakathekile ukuthi ulandele imilayelo yoku setshenziswa komuthi njalo kumele ugcinwe khatshana labantwana ukuze ugcine uphethe kahle.

Imithi yokukhwehlela ibalulekile empilweni yabantu ngoba isiza ukuhlwehlela lobuhlungu esifubeni. kuqakathekile ukuthi abantu balandele imilayelo yokusebenzisa imithi ukuze basizeke masinya.

Imithi yesintu yayinceda abantu kudala njalo yayingathengiswa ezitolo. Kodwa sokutshiyene lakathesi abantu sebesiyathenga imithi njalo imithi leyi ithengiswa ngezithengo eziphezulu kakhulu.

Ukulatshwakwabantu sekulula kulezi insuku. Abantu sebeqonda ezibhedlela ukuthi beyokwelatshwa. Sekutshiyene lakudala ukuthi abantu ababeqonda enganeni ukuthi beyedinga imithi yesintu.

Imitthi yesintu yanceda abantu abanengi kakhulu kudaladala kodwa yayingatholakali yonke ndawo sokutshiyene lakhathesi ukuthi umuntu ma egula uya esibhedlela ethile imithi efaneleyo.

kudala kwasetshenziswa imithi yesintu le mihi yayingatholakali yonke ndawo njalo yayingatholakali ngomuntu nje kodwa sokutshiyene lamanje ukuthi umuntu uqonda esibhedlela uma segula beyomlapha ngemithi yamanje

Izibhedlela zempilo yengqondo ziqakatheke kakhulu, ngoba zisiza abantu abakhathazeka ngemicabango lezinkinga zempilo yengqondo. Impilo yengqondo iqakathekile njengempilo yemzimba, ngakho ke kumele siyinakelele sonke emphakathini.

Kuqakathekile ukuthi abantwana behambe ezikolweni besesebancane, lokhu kwenza ukuthi umntwana afunde umthetho njalo afunde ukukhuluma labanye kahle. Yikho besithi abadala umthwentwe uhlaba usamila.

Ubucwepeshi sobenze ukukhuluma labantu abanengi kwabalula, lamhlanje abantu basebenzisa amamayikhi lama sphikha, ukwenzela ukuthi bangamemezi kakhulu, njalo lokhu ke kwenza ukuthi umuntu, azwe okukhulunywayo.

Abantwana bafundiswa okunengi kakhulu ezikolweni okokuthi bahlanzeke njalo babe lomthetho. Lokhu kwenza ukuthi abazali baphile kahle ezindlini njalo bahlonitshwe.

Abasebenzi bezempilakahle bangabantu abaqakathekileyo emphakathini ngoba banakekela impilo yethu sonke ngokuzinikela kwabo abantu abanengi bathola impilo engcono njalo umphakathi uhlala uqinile..

Ubuchwepheshe babuya lemfundo enhle kakhulu elizweni. Abantu sebelatshwa okufaneleyo ngabantu abafundileyo. Lokhu kuyenza ukuthi abantu bangezelele ekuphileni emnyakeni.

Sibonga abantu abafunda ngemithi yamanje elizweni lethu .Abantu sebesiya ezibhedlela ezincane ukuthi beyothola imithi .Lokhu kwenza ukuthi abantu bathole imithi efaneleyo ngeskhathi esifaneleyo .

Isimo sezimpilo yomphakathi siqakathekile kakhulu ngoba sifundisa indlela yokuphila ngcono. Kuqakathekile ukuthi silalele imilayezo yezimpilo njalo sisize abanye emphakathini wethu.

Imikhuhlane ehlumayo iminengi kakhulu elizweni lethu sibongeni ihulumende ngokuletha odokotela bazosilapha ezindlini zethu njalo odokotela labo basilapha mahala

abantu kumele bayokhangelwa zonke ngabodokotela njalo kumele bahlale bezinakekele ezimpilweni zabo odokotela bakhona ukuzosincedisa ukuthi siphie impilo encono njalo umphakathi wethu uhlale uqinile

Kudala dala esintwini sethu umuntu babengamamukeli emulini uma wayengakwanisi ukubeletha kodwa sokutshiyene lamanje ukuthi umuntu uqonda esibhedlela ukuze athole imithi emncedisayo ekubeletheni kwakhe.

Imithi yezomdlalo isiza abadlali ukuthi behlale beqinile, njalo bephephe bezilolonge mabedlala. Imithi yezomdlalo isekela impilo enhle, lempumelelo kwezemidlalo.

Ukufunda ngemithi yamanje kuqakatheke kakhulu. Abantu bahamba ezibhedlela ukuyokhangelwa imikhuhlane, lokhu kwenza abantu behlale bekwazi uma sebehlaselwa ngumkhuhlane.

Imihlobo yezihlahla iqakathekile empilweni zethu nsukuzonke. Ezinye izihlahla zisetshenziswa njengomuthi ukuthi zilaphe izifuyo ezincane. Kumele sizihloniphe njalo sizigcine ngoba ziletha umoya omuhle empilweni zethu

Imithi yesintu yanceda abantu abanengi kudala ,yanceda noma abantu ababesiya empini .Njalo lalabo ababelimele ekulweni .Loba lakhathesi imithi yesintu lokhe isanceda.

Imithi yesintu leyesimanjemanje kuqakatheke kakhulu ebantwini, kodwa kutshiyene ekusetshenzisweni. Imithi yesintu ihlanganisela izihlahla lempande, sokutshiyene lemithi yamanjemanje etholakala ezibhedlela kuphela.

Imithi yesintu isetshenziswa okwesikhathi eside ukwelapha izifuyo. Kodwa kumele siyihlanganise lolwazi lwezempilo yesimanjemanje ukuze siphephe sonke ukuthi abantu bayelapheke lula.

Imikhuba yemithi yesintu ilandela ulwazi olwadluliselwa kithi ngabokhokho bethu. Imikhuba leyi esayitshiyelwayo lathi kumele siyigcine siyitshiyele izizukulwana ezizayo njalo sibafundise lokusetshenziswa kwayo.

Minengi imithi yesintu eyayisetshenziswa kudala njalo yayinceda abantu ukuthi bengaguli kumbe ababelatshwa besiya empini kodwa sokutshiyene lakhathesi ukuthi imithi yamanje isidula eyezibhedlela.

Imithi yesintu iqakathekile ekuphileni kwethu thina abantu. Abantu bayayihlonipha ngoba inika ithemba njalo iletha impumuzo ezimpilweni zethu kuqakathekile ukuthi siyikhangele njalo siyigcine kuhle.

Imithi yesintu inceda abantu abanengi kakhulu elizweni lethu. Inceda ikakhulu abantu abahlala khatshana lezibhedlela. Imithi yesintu iyenza ukuthi umuntu atshone ehlanzekile njalo angabanjwa yimikhuhlane kalula.